Zikpui kpakple sudue, ekplɔ. Gbalẽwo le ɖoɖo me le ati aɖe dzi ye nɔnɔme tata vovovowo le gbalẽ aɖe dzi le atsia me. Woɖo wò ɖe xɔ aɖewo me.

Tivi, xɔ, exɔ aɖe aba, ekplɔ kple agba wole ɖoɖome le xɔa me, ati amadede aɖe le dziƒo le nane me le xɔa me.

Avɔ amadede vovovowo, wole ɖoɖo me. Woɖi ketewo, woɖo wo tso dzi va anyigba le amadede vovovowo me.

Mmmmm , Ɖɔkita ɖe le vidzi ɖe asi, dadam ɖe ekplɔ aɖe dzi. Nyɔnu eve bubu aɖewo tɔ ɖe megbe domi. Wonɔ ɖɔkita kpɔm. Ɖɔkita la ƒo ɖa he nɔ nu kom.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi. do awu ye wobla taku. Eɖo nu dzo dzi le coalpot dzi. Ekplɔ̃ le egbɔ agbawo le egbɔ.

Nyɔnuwo kple ŋutsuwo, nyɔnuwo le wɔ ɖum, ŋutsuwo le eŋu ƒom le nu kom, amewo ɖɔ kuku, amewo lé axatsɛwo ɖe asi, wole eŋu ƒom hele ewɔ ɖum.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe zikpime fɔ afɔ ɖe afɔdzi helé emɔbaa ɖe ashi. Nyɔnua exɔme tutum. Aŋɛgo aɖe le egbɔ. Zikpi kpakple enuwo le ɖoɖome le nane dzi le megbea.

Ghana dukplɔla Nana Akuffo Addo le alɔ ŋuŋum na ŋutsu aɖe eye ŋutsu ɖeka tɔ ɖe woƒe axadzi. Wo ŋutsu ame atɔ wole xɔ ɖeka me.

Alẽwo kple alẽkplɔla aɖe le emɔdzi zɔzɔm yina. Alẽ aɖewo le yibɔ. Agbtsuwo le yibɔ ye alẽwo le ʋie. Ŋutsu aɖe le zɔzɔm yina le xɔ aɖewo megbe.

Yevu aɖewo le aza ɖum. Kɔ ela nane le abe elãwo nɔnɔme kɔ le fefem le du ŋum le agota yi mee. Wo le atiwo ɖe asi.

Ame aɖewo nɔ ɖeɖefia wɔm, kpovitɔwo nɔ amewo gbɔ eye wokɔ egawo kɔ tso mɔ na wo, ye amewo tɔ ɖe ega nua megbe henɔ ɖeɖefia wɔm kpakple enuŋɔŋlɔwo le atikpo dzi.

Gbemelã gbogbo aɖe le gbedada aɖe ƒo. Ye eŋu gã ɖeka aɖe le wo dome. Eŋukula ɖeka ɖe le eŋua me eye ame ɖeka le eŋua dzi elãwo kpɔm.

Ŋutsu ɖeka kple ɖevi suɛwo wonɔ anyi ɖe anyigba le ɛɛm le aka ɖe dzo me, ŋutsuɔ le aka ɖe dzo me ɖevio nɔanyi le ekpɔ.

Nyɔnu aɖe ya ke lé vɛ̃dzi ɖe asi nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye nyɔnu bubu hã nɔ ɖevia gbɔ kpɔm nɛ. Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe megbe ɖome eye nyɔnu ɖeka tsitre ɖe wo megbe henɔ wo kpɔm.

Ŋutsu woame ve aɖewo le xɔ me, ɖeka anyigba tutum kple ati aɖe ɖeka ko naɖe le nugoe me kɔ ekplɔ dzi tutum. Wo katã wo nu kom, wodo atalegbe kpakple awu ʋe.

Nyɔnu aɖe lé xexe ɖe asi eye ŋutsu aɖe dze klo ɖe egbɔ. Nyɔnua do awu legbe eye ŋutsua lé nyɔnua ƒe asi ɖe asi. Ame bubuwo hã wonɔ anyi henɔ wo kpɔm, ŋutsu aɖe nɔ anyi nɔ agblẽ xlẽ…

Atiwo le nuɖuƒe. Amewo nɔ anyi ɖe zikpui gbɔ. Ekplɔwo, zikpuiwo kple atsiwo le teƒea ele agbadɔ aɖe te. Amewo nɔ anyi henɔ edze ɖom le teƒea.

Ŋutsu ɖekaɖeka woame enyi wole sikakuƒe, eglixɔ alo anyixɔwo le wo megbe dome eye wole sikakuƒe le egbe aɖe me, wolé kotoku...

Ŋutsu aɖe wole eba me. Wole sikakuƒe kple woƒe sikakunuwo. Amewo le kodzoewo. Amewo bɔbɔ, amewo le tsitrenu, ame aɖewo le enuwo ɖe ta, gagbawo kple aŋegowo.

Zikpui. Ega zikpui wɔme ene wole ɖoɖo me le dzodoƒee. Tukpawo le ɖoɖo le dziƒo. ame aɖe ƒe nɔnɔmetata le dziaƒo. agbawo wole enua dzi kple ati aɖe.

Ŋutsu aɖe nɔnyi ɖe ekpe dzi le etsi dzraƒe ye ameɖewo wotɔ ɖe etsi kpeɛ gbɔ le etsi kum hafi wole enuo li wodzrana le fima.

Ame ɖewo le aƒu to le ewɔ ɖum ŋutsu woame etɔ̃ wole eŋu ƒom, ye nyɔnu woame ene kple nyɔnuvi ɖeka wole wɔ ɖum.

Ŋutsu aɖe enuwo dzra, ele mobile ɖe asi, enu ƒom eye tomatisi kple nuɖuɖu vovovowo le agbaɖɔ te le asiame

Yevu aɖewo le atsirenu le eŋu dzɔm ne wòava woaɖo. Eŋu aɖewo dzo, eŋu aɖewo le tɔtɔm, wodzɔdzɔm ne woawo hã ne woaho. Yɛ amewo tɔ le ŋua dzɔm.

Ŋutsuaɖewo kpli nyɔnuaɖewo le eʋuƒom, le ha dzim, amo le akpesim, Ŋutsuaɖewo wole anyinɔƒe, woɖe woƒe afɔkpa, amewo le afɔ ƒuƒlu.

Mɔzɔla aɖewo nɔ anyi ɖe eŋu aɖe me le egbe aɖe tome. Eŋu ɖeka kpakple mɔzɔlawo. Ame ɖeka le eŋua kum ye ŋutsuwo woɖo gaŋkuiwo le eŋua me. Atiglinyi gã woame ve aɖe le wogbɔ.

Maŋgo, bladzo, tɔtɔ, kɔɖi kple tsikutsetse vovovowo le kusiwo ƒo ƒu eye nyɔnu aɖe le wo gbɔ.

Amewo le asi ɖim le nudzraƒe, yevu aɖewo tsyɔ̃ nu mo, amewo le nu ƒlem amewo le fe xem wo katã wole nuƒl..enudzraƒe míekpɔ nuɖuɖu vovovowo.

Ŋutsu aɖe le emɔdzi emɔ fiame eŋuwo. Eŋu ɖekaɖeka woame enyi. Wo katã amadede vovovowo wole emɔdzi eye ŋutsuwo wole edziaƒo wo emɔ fiame eŋua.

Ŋutsu aɖe le emɔ dzi le ele atikutsetse aɖewo le mɔ dzi. Aŋkpa za. Woɖɔ kuku ɖe ta. Eŋuwo le emɔdodoa dzi gbɔna. Ye ŋutsua le mɔ dzi.

dɔwɔla ɖewo le dɔwɔm amaɖewo kó ebà ɖe eŋu me ŋutsua ɖe bɔbɔ eŋua ɖe dzi lilim eɖe hã nane kum le megbea wókatã wó dɔwɔm le teƒea

Ame gbɔsɔsɔ aɖe me wole xixe. Amewo ɖɔ kuku amadede vovovowo. Amewo de megbe. Ŋutsuwo le wo dome ye nyɔnuwo hã le wo dome. Woɖo kuku hele gota.

Kelɔŋu aɖe le eke lɔm, eŋu woame eve wole ke lɔm ɖe eŋu woame eve me eŋu gã ɖeka le ke lɔm ɖe eŋu me le ekeɖeƒe.

Nyɔnuwo kple ŋutsu aɖewo wole nudzraƒe. Amewo nu ƒlem, kukuwo le exɔ aɖe ŋuti. Atiwo le afi ma, nyɔnu aɖe bɔbɔ. Amewo do fɔkpa vovovo.

Yevu ŋutsu aɖe kple kpovitɔwo megã kpakple kpovitɔ le. Gota ye yevua......

Amewo ƒoƒu ɖe ati aɖe te, ga kɔkɔ aɖe le wo gbɔ ye kpovitɔwo le mɔdodowo dzi kple etu, kpovitɔ ɖeka ɖo kuku dzɛ̃ ye amewo ɖo kuku yibɔ.

Ameɖewo le emɔ dom, ŋutsu ɖeka ɖeka woame anɖre wòle mɔ dom, ameɖewo do awu amagbe, eye amewo tsɔ nu ta.

Yevu vovovowo tɔ ɖe exɔ kɔkɔ aɖe ƒe ŋgɔ, amewo le edze ɖom, amewo le modzaka ɖem, amewo le foto tsom..

Ŋutsu aɖe, yevu ŋutsu aɖe le atsitre nu ɖe ɖom kple amewo ye ŋutsuvi woame eve aɖe hã wo nu kom. Wodo awu ʋiwo abe ɖɔkitawo ene. Amewo nane dzi kpɔm megbe dome na wo.s

Kpovitɔwo le ekɔ dam kple ama ɖewo. Ame ɖeka lé. Ame woame ve wole fonu ɖa si. Yɛ ame ɖeka kɔ nane kɔ tsyɔ ta na ame vevelia.

Nyɔnu aɖe kɔ enu kɔ ɖe mo nɔ anyi ɖe zikpi dzi le eŋu amadede vovovowo dram. Yevu aɖewo tɔ ɖe megbedome hele afi ma eŋuwo kpɔm. Baagiwo hã wole kplɔ̃.